Wolaytta wogaa maayuwaa maayyiyoogan wolayttassi de'iyaa hayddaa, wogaanne Wolayttassi de'iyaa taarikiya dere asassi erissidi de'iyaa mastawoqiyaa woykko erissuwaa oottiyaa ee erissuwaa oottiyaagaeeta.

waaro oosuwani eretiya gumbo santta woykko xaatta santta gettetessi.

wolaytta kataamaa giidon de'iyaa keehippe giitanne wolqqamaa giididi eretiyaa wolaytta aalanaa wolaytta moottaa waanna kataamaa woogga ambbaa soodo geetetidi eretees.

Awa po'uwaa go'etiyoogan wolqqa medhdhidi de'iyo oosuwaa hagekka bollappe beetiya awa po'uwan dumma dumma korinttiyaa wolqqa, haattaa duqqiyooganne heganne hega masaityaabata oottanassi maadiya solariyaa woykko awa wolqqa go'ettiya wolqqa demmiyooga.

wolaytta wogaa qonccissiyaa dungguzzaa mayiyoogan wolaytta kaassaa kaa"iiddi de"iyaa yelaga naati beettoosona. Hageetikka wolaytta durssa duriyoogan kaassaa kaa"iyoganinne hegaanne hegaa malatiyaabatun bantta oonatetta erissiddi de"iya naata gidiyoga besses.

hagee wolaytta haydaa aahuwan ee qoncciyan bessiya mayzza ma'e taarikee de'iyo oonatettaa nuugaa keehippe boolumissiya wolaytta woga keettaa giyoogaa.

hage toophiyaa giddon keehippe puulane keehippe lo"iyoogan erettiyaa woykko gonddaren beettiya keehippe wolqqama soho hagekka toophiyaa tarikkiyaan aahuwan erettees.

Hashshu saruwan Tohossa Toophiyaa Ayssuwan potolikka huuphe gidida keehippe lo"iyaa Wolaytta Sooddo ambba saruwaan yiidetta.

La hagee wolayttan bambbariyaa daaxxanassi go"ettiyoogaa gidishin mulumuqqiyaaranne maydiyaaranne woxaa daaxxiyoo daattaa daaxxiyoo maydiyaara issippe de'ees giyoogaa. woykko mulamuqqiyaa gaana danddayoos, qassi gaaccciyoogan woxaa gaana danddayettees.

hagee wolaytta oonatettaa qonccisiya wolaytta dungguzaa giyo wolaytta wogaa qoncissiya maayuwa qommuwappe issuwa.

hagee wolayttan asay naa'u ogiya go'ettiyoogan waaruwanne ba wodiya naagi bukkiya iraa go'ettiyoogan mokkissiyo badalaa zerettaa woykko carshshaa yaagettees.

keehi lo"o oosetida ayfiyawu gakida gistiyaa hagekka waaruwa oosuwani woykko badhessani giigiyaa goshaa oosuwa.

tohossa toophiya dalgga manttiyan zal'iyaanne zal'iyaara gayttidabatun yamettida yamiya zoretta keetta giya xuufiya qonccises.

Toho kuwassiya kaa'idi de'iyaa naati, hageetikka Toopgiya firmeeligiyan tohuwan naatu attuma naatu tohuwa kuwassiya kaa'iyaageeta wolaytta dichcha woykko Toona mattatanne qassi Bahir Daare katama woykko ambbara issippe kaa'ide diyooga beessees.

Hagee wolaytta wogan leekkiyaa woykko gifaataa baaliyaa wode woykko gifataa bonchchiyoo wode issippe shiiqidi asay leekkiyaa kaa"oos yaagiyoo leekkiyaa kaassaa qonccisiyaa misiliyaa yaagiyoogaa.

Eee wolayttan kawo gidiyogan erettiyaa baalishiyaa mattaa getettidi xeesettiyaa xoona ee ha be'idi de'iyo misiliyan beettiyage kawo xoona geeteettees.

Efta zammaana wodee ehido mayuwa siketta oosuwa zammaana attuma asanne macca asaa mayuwa keehippe puulaaninne ellelluwan enttekko gattoos yaages efta zammaana mayuwa sikettay.

Hage misiliyaan beertiyaage wolqqama keetta gidishin hageekka qassi shuchchappe dumma dumma shapiyaappe heganne hega masatiyaagappe keexxetiya poqqiyaa woykko xoqqaa keettaa getettidi erettees.

Hagee wolaytta wogaa kaassanne yetta, ee wolaytta wogaa qonccissiya wolaytta durssaa duriidi de'iyaa naata gidiyooga bessees. Macca naatikka attuma naatikka issippe gidiyoogan wolaytta wogaa durssa duridi bettoosona.

Tohuwara hemettiya asay ogiyan naagiddi ushshachcha bagan woykko haddirssa bagan hemettiyoogan danuwappe attanna koshees.

Giyaa woykko zal'iyonne shammiyo sohuwan dumma dumma zal'iyo miishshatti donuwa milattiyagetti de'osonna.

Hagee toophphiyaa orttoodokise ammanuwaa kaalliyaagetu ee bantta amaanauwa woykko goynuwaa maaraa mankkaa poliidi de'iyooganne banntta ammanuwaa xeelliyaa luxettaa ekkiidi de'iyoogaa bessiyaa misiliyaa.

Deree asara issippe zoretta zortetidd ooso yaratti xaacettura issippe yaa'a yaa'osonna.

Mayza ma'ee wolaytta wogaa qonccisiyaa wolaytta wogaa keettaa geetettes. hagee wolaytta wogaa keettay wolaytta asay ee miittaa tuussaa goochchiyoogan ba keettaa geetettees. hegaanne hegaa misatiyaa oosuwaa ootiyoogan

Hagee arssaa geetettiyoode asay zin'awunne xiskkanawu maadiyaga gidishin sunttay arssaa geeteetes.